Amazi menshi cane ameze nk'ikiyaga canke ayateze ahantu, hejuru hariko ibintu bisa nurwazi rutoto. Indani ibiti biteyemwo bimeze nk'ibigazi canke nk'inazi.

Umuvo muremure kandi utembamwo amazi meza ukaba wubakishijwe amatafari aturiye n'amabuye menshi hejuru yaho hari uturima duto duto n'ibiti vy'imikaratusi.

Umukenyezi yambaye inkofero k'umutwe , n'agashati k'amabara hamwe n'igitenge afashe inka ku munwa yirabura yasohoye umutwe mw'iraro ryayo ryubakishijwe ibiti binini binini, imbere yaho hari n'ivyatsi yayahiye.

Abakenyezi benshi cane bari kumwe n'umushingantahe umwe bamwe bambaye ibitenge abandi imvutano bafise mu ntoki imigozi iboshe ku bibuguru vy'ingurube bitobito, kandi bitanu.

Isake nini ikuze kandi inuze, ihagaze mu vyatsi bisa n'urwatsi rutoto, ifise n'amabara menshi atandukanye ayasa n'umuhondo, ayatukura hamwe n'ayirabura.

Ivyatsi camezemwo agashurwe k'amabara y'umuhondo n'ayatukura inyuma ku rugo rw'umuntu bateye, hari n'ifumbire basutsemwo kugira ngo bashobore kuzanako utundi tubabi twiza.

Ikiyaga kinini cane kandi cagutse. Hagati harimwo ubwato, no ku nkengera, amazu yubatse y'ubwoko butandukanye, ishamba ryinshi n'imisozi miremire ihanamye hirya.

Inzu zigerekeranyeko zubatse kijambere ziri kw'ibarabara zisize n'amarangi atandukanye :iyisa n'umuhondo haruguru, iyera hepho n'ibiti birebire biteye imbere yazo.

Imandarine zitatu ,zibiri ntizitonoye zirahiye ne kandi zirahishiye inyuma , iyindi iratonoye uduceduce bashize ku ruhande rwayo ikaba iteretse ahantu heza hasukuye neza.

Ubwoko bwinshi cane bw'amashurwe buteragiye mu dufuko dutoduto turimwo ivu ryinshi, akaba asa n'urwatsi rutoto, ayandi atukura. Ku mpande hateye ibiti vyinshi bifise ibara risa n'umuhondo hejuru, hamwe n'irisa n'urwatsi rutoto.

Umurima munini cane kandi umeze neza uteye igomwe bateyemwo ibiterwa bitandukanye biciwemwo utuntu tw'utuvo hagati abantu barenganamwo mu gihe bashaka kuvomera canke kuraba ko umwimbu wabo umeze neza.

Amashugwe meza cane uruhande rumwe asa n' umuhondo ahandi ugwatsi rutoto ateragiye imbere y' urugo iruhande hari ikanivo yubakishijwe amabuye n' utundi tuntu duteyeho tw'utwatsi.

Ingeregere iri mu ishamba ifise amahembe maremare n'utubara twera ku rushato rwayo munda n'amaso yirabura n'umugabo ari kuruhande ariko arayihereza ivyatsi kugira ngo ayigaburire.

Ibarabara ry'ikaburimbu ryiza cane ku mpande bubatse amazu n'ibiti vyinshi bitonze ku murongo biteragiye, kandi birebire bitagira ko amashurwe n'amashami bimaze kwuma.

Uruzitiro rwubakishijwe amatafari aturiye, rukagira umuryango muremure usize ibara ritukura, inyuma hateye igiti kirekire cane kimeze nk'ic'ivoka, c'amababi asa n'urwatsi rutoto.

Umugabo yambaye agapira gatukura ipantaro yirabura, ariko agaburira inkokokazi nyinshi cane ziba mw'iyororero ryazo aho azitungiye ashira ivyo kurya mu bintu vyera.

Imodoka zitatu zihagaze mw'ibarabara zikaba zitandukanye ubwoko, Ndende iri mw'ibarabara ry'ikaburimbo zibiri zisigaye ziri mw'ibarabara ry'ivu n'umugabo yambaye impuzu z'irabura ari hagati yazo.

Umusore akiri muto ahetse ku mugongo ikintu kirimwo umuti ariko arapompa umurima munini cane uteyemwo igitegwa c'imyumbati, hirya yaho hari ishamba rinini cane.

Umugabo yambaye agapira karimwo amabara yera nay'ubururu, afise mu maboko itabi arifashe k'umunwa ariko ararinwa n'umwotsi mwinshi cane uriko uratuma hejuru.

Umukenyezi yambaye inkofero ku mutwe ijishije, agapira gasa n'umuhondo, igitenge kirimwo amabara atandukanye n'ibirato, afise agasuka mu ntoki ariko arabagara umurima wiwe.

Abagabo babiri umwe afise indobo irimwo amazi meshi uyundi arunamye n'agacupa m'untoki kububanfu akandi ariko asuka m'ukibido co kuvangiramwo umuti kugirango baje gupompa imirima.

Imvubu zigera kugitigiri c'icenda ,zihagaze hejuru kunkengera y'amazi hagati ahari umusenyi, hirya yaho hateye ivyatsi vyinshi cane n'ishamba, n'akazu k'amabati yera.

Intebe bakoze zirundagiye ahantu hamwe mu vyatsi zifise ibara ritukura hirya yaho hari imbaho nyinshi cane ziteretseho ku ruhande amazu yubatse abantu basanzwe babamwo.

Inka nyinshi cane zihagaze hejuru kunkwengera y'ikiyaga zimwe ziriko zirarisha ivyatsi izindi ziriko ziranywa amazi hkirya yaho hari umwungere ahagaze n'inkoni, ariko araziragira.

Umurima munini cane uteyemwo ibiterwa bitandukanye ; amateke , imyumbati , ibiharage n'ibigori kuruhande hari inzira abantu bacamwo hirya yaho hubatse inzu nziza z'amabati yera.

Muntara ya Bubanza bararima igiterwa c'itomati kubwinshi cane , bakazishora no mumasoko ziba zihiye neza zeze, bazishira mubitunga bisanzwe bijishije akaba arivyo bazicururizamwo

Abagabo benshi bahagaze hagati mu mazi n'ivyatsi vyinshi batemaguye bakoraniye ku gikoko ky'imyinshi imeze nk'inka bamufasha amaguru abandika umutwe ku ruhande abahagaze bariko bararorera.

Ibiti vyinshi kandi vyumye neza , bamanyaguyemwo ibicebice babirunda ahantu hamwe vyose kugirango bazobikoremwo inkwi, hari nibindi biri kuruhande bidakase vyegeranirije hamwe .

Umusozi muremure uriko ibitandara vy'amabuye hejuru hateyeko ibiti vyinshi n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto umpande hari utuzu twubase n'ivyuma twera n'abantu bariko bararengana.

Umurima w'ibigori munini cane kandi uriko urera usa neza hepfo yaho hateye ibigazi vyishi gose, hirya hari imisozi miremire ihanamye n'amazu abako abantu

Umugabo yambaye ishati irimwo uturongo dusa n'ubururu n'ipantaro n'ibirato n'akana agahagaze ku ruhande yiwe ateruye ifi nini cane barovye mu mazi ndende ifise ubwanwa ku munwa.

Amashou ane yeze basoromye mu murima kandi ateye igomwe, afise ibara inyuma risa n'urwatsi rutoto n'irindi kuruhande baciyemwo ibice bibiri bisa n'umuhondo.

Akazu gatoya kubakishijwe amatafari y'ivyondo, kagasakazwa amategura, hirya yaho hari iyindi mihana n'imirima myinshi n'imisozi itandukanye ihanamye n'ibitoki biteyeho.

Ipikipiki ihagaze mu kayira kameze nk’akabarabara kagutse gato, inyuma hateyemwo ibigazi vyinshi cane Kandi bimaze kwera ku mpande naho ivyatsi bikeya biriko biramera .

Abakenyezi babiri bicaye bariko baracuruza ibi ndadazwa bitandukanye, ibitunguru vyera ibitukura, indimu intugurusumu, ipiripiri zisa n'urwatsi rutoto izitukura hamwe n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Umuvu ucamwo amazi yononekaye hejuru yaho hari ibiti vyumye n'amabuye menshi, hirya y'ibarabara abantu bicaye bariko baranywa inzoga, bambaye udupira dutukura.

Umugabo yambaye ishati yera nakantu hejuru gafise ibara ritukura n' ipantaro yirabura ariko aravanga umuti mu ndobo isa n' umuhondo ashiramwo umuti kugira ngo asuke mubigega bisa n' ubururu.

Imisozi miremire iyindi migufi, kuruhande hateye ibiti vyinshi cane bisa n'urwatsi rutoto, imbere yaho har'inzu ntoya yubakishishwe n'amabati atukura asize namaragi yera.

Inkwi nyishi cane zumye neza basutse ahantu, kuva nakera basogokuru bacu ntakindi kintu bigeze bakoresha baraja mwishamba bagaca ibiti vyumye bakabijana kubicanisha munzu canke bakabitekako infungurwa zabo.

Inyana y'inka iriko irarisha ivyatsi, ihagaze hagati .u murima w'imyumbati ,irikumwe numukenyezi yambaye igitenge n'agapira karimwo amabara atukura nayera ayifashe kwizosi.

Umugabo yambaye umwambaro w'akazi n'agafukamunwa asanzwe akorera mu mahinguriro ahingura ibinyobwa agenda asuzuma kimwe kimwe cose uko cagiye kirakorwa ko gikirikizwa n'amategeko abisabwa.

Kagabo iyo yarimye igiterwa c’umwubati bimutwara ikiringo kirekire kungira ngo yere .Ariko kandi mugihe cokwibura aronka umwibu mwiza akawugurisha bika mutungisha n’umuryango wiwe bakabaho banezerewe bafise ubuzima bwiza.

Imbata yamabara yera n'ayirabura yokwa Kabura iri ku nkengera yamazi arayitwararika cane ,n'umwete mwinshi akayironderera ibifungugwa, maze nayo ikabirya igahaga ikiberaho neza.

Umushingantahe ahagaze hagati munzu asanzwe yororeramwo inkoko ziwe, yambaye umwambaro usa nubururu kuva hasi gushika hejuru, aravyitwararika cane mukuzigaburira, kandi zikamuha amagi.

Umugabo yambaye umupira utukura n'ipantaro yirabura, yicaye mu murima hagati, uteyemwo ibitegwa bitandukanye:igitoki, amashu, itomati, ikaroti hamwe n'ibindi.

Ibarabara ryikaburimbo risa neza riteye igomwe hagati harimwo imodoka isize irangi ry'irabura kuruhande hari ivyatsi biteyeho bisa nurwatsi rutoto hamwe n'ibiti vyinazi.

Umutama akuze cane yazinze ipantaro, yambaye ikote ariko avomera akarima kiwe gatoya kirengarenga akoresheje ikarabiya, isa nurwatsi rubisi, kuruhande hari umurima wibitoki.

Umurima w'ibigori uteyemwo ibigazi hagati na hagati, uri k'umutumba utwarwa na NIYONZIMA; Barawitwararitse mugushiramwo umwete bagapompa udukoko dushobora kurya ibiterwa, bigatuma umwimbu utagenda neza.

Korodeta ahetse umwana k’umugongo ari mukayira ariko arataha avuye gusenya yikoreye inkwi nyishi cane kumutwe agiye kurondera ibifungurwa bashobora gufungura n’umuryango wiwe murugo rwiwe

Umurima munini cane mwiza kandi uteye igomwe uteyemwo igiterwa cicayi hakurya no hino hari ibiti birebire bitonze kumurongo bimeze nk' umukaratusi.

Imyungu yeze neza basoromye imaze igihe kirekire bateretse ahantu atasuku nyinshi rihari imwe ifise ibara ry'umuhondo iyindi ibara isa nkurwatsi rutoto.

Isake n'inkokokazi zitari iz'ikizungu kenshi na kenshi abazitunze barazireka zikaja kwironderera ivyo zifungura zigatoragura intete z'umuceri, z'ibigori nutundi tuntu ishobora kuba twozitunga.

Uduswi twinkoko twinshi cane turi mu nzu nini gose basanzwe bororeramwo, nivyo bazigaburiramwo bifise amabara atandukanye, yera n'ayatukura ibindi bikagira amabara y'ubururu.

Mu ntara ya Muramvya bararima amabungo cane gose kandi bakayashora mu masoko atandukanye vyongeye abantu beshi barakunda icamwa c'amabungo bakaciyereza kurugero ruhagije bakagifungura neza.

Umukenyezi wa Rudoviko akunda kworora impene kandi akanazitwararika cane azinduka mu gatondo kare akaja ku zahirira ivyatsi akazizanira zikarya zigahaga akaziha n'amazi yo kunwa zikinwera.

Ndayisenga atunze inka nyinshi cane zifise amabara yera n'ayirabura kandi ntizikunda kuronka ahantu zirisha ubwatsi bwiza butotahaye, kukaba nkako, nta mata menshi zironka mu gitondo iyo bariko barazikamwa.

Imvubu nini kandi yirabura cane iriko iva hejuru ku gasozi, ku nkengera y'amazi ahari ivyatsi yariko irarisha. Iriko yinjira igana mu mazi, indani mu kiyaga.

Amashurwe ateragiye imbere y'urugo atukura ayandi asa n'urwatsi rubisi mu ntara ya Bujumbura barakunda ku vyitwararika mu kubikorana umwete mwishi kuko usanga bishariza aho umuntu abaye mungo zabo.

Mu ntara ya nyabiraba barijukiye cane gwose kworora igitegwa c’inkoko kandi babishiramwo umwete ukwiye kubera yuko bagiye gusanga bizana amafaranga menshi bigatunga imiryango yabo.

Iyo imvura itasuye muntara ya kirundo barijukira kurima cane cane ibigori, ibiharage, imyubati kubera yuko arivyo biterwa bitanga imyibu myiza kanastinda nimiryago yabo ibeshejweho nuburimyi.

Inkokokazi zo kwa Nahimana arazitwarika cane mukuzorora, akazigirira isuku aho zisanzwe ziba, kandi akunda kuzigaburira intete z'ibigori atakindi avanzemwo , ugasanga zimuha amagi menshi cane

Inguge irikumwe n'akana kayo biryamye hagati mw'ishamba ,vyongeye ivyo bikoko bikunda kwifata nk'abantu na cane cane mubijanye n'imfungurwa, bikunda kwirira ivyamwa , imyembe, imicungwe, hamwe n'ibindi biterwa bindi.

Umukenyezi yambaye umwambaro w’ibitenge urimwo amabara asa n’umuhondo ayandi yirabura n’igitambara ku mutwe arimw’isoko bacuruzamwo ivyamwa, imicungwe, imandarine, n’inanasi.

Abagabo babiri bariko barandika nikaramu umwe yambaye agapira kera i pantalo yirabura nibirato vyingamiya bahagaze hagati neza mu mivyaro yibigazii iteye mu dushashe twirabura akaba ari impande y'ibarabara.

Imbata nyinshi z'amabara atandukanye ayera n'ayirabura zegeraniye ahantu hamwe mu nzu yazo yubakishije amatafari y'ivyondo kandi yumye ukaba nkako zikunda ahantu hari amazi.

Ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto biteye hagati yamazu asize amarangi yera nayirabura, kuruhande ikikujwe namashurwe asa nurwatsi rutoto.

Generoza n'umukenyezi wumworozi Kandi abikunda ,avyuka mugitondo kare akaja kwahirira Inka yiwe akayigaburira ivyatsi ikarya igahaga , nayo ikamuha amata menshi akayacuruza .

Abarovyi batandatu bari m’ubwato bagenda barasoza amasaha yo kumugoroba izuba ririko rirarenga , kuruhande hari agasozi gateyeko ivyatsi vyinshi cane.

Umurima ugaragara ata giterwa na kimwe uteyemwo, hirya yaho hubatse inzu ifise irangi ryera namabati yirabura, imbere yaho hari igiti cumwembe n'umukenyezi ariko ararima

Inka bakunda kuzita amazina menshi atandukanye nka birenzi, nyabitamo, nyabigeni n’ayandi menshi atandukanye. Akanatsinda abazorora zirabatunga imiryango kuko zizana amafaranga menshi mu gihe bazigurishije canke iyo zivyaye.

Ubwato buri hagati mu kiyaga bukozwe mu mbaho zifatanije , hirya yaho hari ibiti vyinshi cane n'inzu isize irangi ryera hakurya naho hakaba imisozi n'amazu abantu babako

Imvubu nini cane ihagaze k'umusenyi n'amabara atandukanye asa nivu nayirabura, ifise umunwa munini namaso matoya amatwi matoya, hamwe namazuru matomato .

Nahimana atunze inka nyinshi mu rugo rwiwe, umuhungu wiwe azinduka mu gitondo kare akamufasha gukama, akaziturutsa, akaja kuziragira zikarisha zigahaga, akongera akazitahana mu rugo zikaryama zikaruhuka.

Umugabo yambaye impuzu zifuka umutwe n'umubiri wose zirimwo amabara yera n'asa n'ubururu n'ikintu kumunwa co guhemeramwo akaba, ariko arapompa igiti c'indimo.

Uducupa tubiri turimwo umuti wo gushira mu biterwa canke mu gupompa umurima twose turera tukaba turiko ivyandiko bivanze amabara asa n'urwatsi rutoto hamwe n'ayirabura n'umuhondo.

Umugabo yambaye ishati yamaboko maremare yera ipantaro y'ubururu ibirato vyirabura vy'ingamiya ahetse ikintu kumugongo kirimwo umuti mwinshi ariko arapompa umurima w'icayi usa n'urwatsi rutoto .

Intete zib iyoba zeze neza, kandi zitonoye ziri mu ntaro zitatu ziteretse ku meza, zimwe zifise ibara ritukuye cane n'impapuro zitekeyemwo ibindi bintu ku ruhande inyuma yazo.

Umwavu w'ikizungu, intabire y'ikizungu canke ifumbire basize mw'ishashe izinze imeze nk'umufuko, niyo basanzwe bakoresha mu mirima kenshi na kenshi iyo bateyemwo ibitegwa.

Uducupa tubiri kaniniya na gatoya twamabara yera n'urwatsi rutoto twanditseko ivyandiko bimwe, turimwo umuti wo gupompa imirima kugirango bice udukoko dusanzwe tuyonona.

Abagabo barikumwe n'abagore mumurima w'ibigori bariko batera izindi mbuto kuruhande, bamwe babifise mumaboko, abandi bagenda barafurira ,hari n'abari kuruhande barorera uko biriko birakorwa.

Umurima w'ibigori wa kabura ushigikiwe n'abatware bo gatumba iwabo bafise amasuka bariko barabagara baraba kandi ivyimbugwa vyiwe uko biriko biragenda muruyu mwaka ngo baze bamushimire nivyagenda neza .

Umugabo yambaye umwambaro wakazi ufise ibara risa numuhondo hasi no hejuru nikiriba ku mugongo ariko apompa umurima wibigori yica udukoko tumwe tumwe twonona ibitegwa.

Gutera ibiti mubiterwa ni vyiza kuko bitanga umwimbu mwinshi kandi bikera ningoga ariko vyongeye sivyiza kumagara yacu kuko bizana ingwara nyinshi bigatuma abantu bataramba bikagabanya ubwinshi bwabantu

Abagabo batanu bambaye impuzu zifese ibara risa n'umuhondo zifutse mu mutwe kugeza kubirenge; n'udufuka munwa; n'ibintu ku mugongo birimwo umuti bariko barapompa umurima w'umuceri bica udukoko.

Ifi iteguye neza n'isosi yayo mw'isuku ryinshi cane itekany'udupiripiri dutandukany'amabara; agatukura, udusa n'umuhondo, ikaba iri mw'isahani yera.

Ifi nini cane iteye igomwe, nziza Kandi iryoshe, bariko barayotsa iri mu tuyungiro tw'ivyuma, bateretse hejuru ku muriro. Ku ruhande hari itomati n'ibindi birungo vyayo.

Îfi nyinshi cane zo mu kiyaga ziri mu bwoko bw'imikeke zamaze igihe kire kire zumye banikiye ku zuba canke ahandi hantu hameze neza bakazikuramwo ivyo bipfuza mu kuzikatamwo udu pande pande two gukoresha.

Indagara nyinshi cane barovye mukiyaga kandi zikuze, basutse mw'ibeseni zitatu zagutse kandi zuzuye, zibiri zisa n'ubururu, iyindi ikaba itukura

Isahani yera yogeje neza n'isuku ikwiye iri kumwe n'ifurusheti, iriko ifi iciyemwo uduceduce twinshi cane kandi ifise ibara rigomba gutukura.

Ifi nyinshi barovye zikuze Kandi zubwoko bumwe ,ziri kumusenyi bakoresheje akayungiro gafise ibara risa ryurwatsi rutoto kakagira imigozi utukura.

Abagabo babiri bahagaze ku nkengera z'ikiyaga abandi bahagaze mu bwato buri mumazi hagati ,bufise Ibiti birebire kumpande zibiri hepfo no haruguru bubafasha gusoza.

Ikiyaga kinini cane cubatsemwo ivyuma vyinshi cane bizibiye ibintu bimeze nk’ibigega bifise ibara risa nk’ubururu. Hirya yacyo hari imisozi miremire, ku ruhande ivyatsi vyinshi n’ishamba vyamezeho.

Kwibera hafi y'amazi canke hejuru ku musozi usanga hari akayaga keza ,ikirere ciza urarima, ukaja kuroba ivyo bintu vyose bikagutunga ugasanga wibereyeho ubuzima bwiza vyose bikakubeshaho n'umuryango wawe.

Isahani ifise ibara ryera yogeje neza nisuku ryinshi kandi rikwiye, iriko imfungurwa zitetse neza ziryoshe , ifi, indimu itomati hamwe n'amashu.

Ifi irashobora kubikwa abantu hakanye hari amabarafu kugirango izomare igihe kirekire cane itarononekara n'abantu bakazoshobora kuyihereza bakayifungura ikimeze neza itaratakaza akanovera kayo igikomeye.

Umurima w'ibigori munini cane utarera neza uteyemwo ibitoki hagati hirya yaho hari ishamba rinini ririmwo ibiti birebire vy'umukaratusi rifise ibara risa n'umuhondo.

Umurima w'ilengalenga weze neza ariko udateye igomwe, uvanzemwo ivyatsi vyinshi biboneka ko batarawubagarira n'ibivu vyinshi n'amabuye, n'imvura idaherutse kugwa.

Igiti c'ivoka kinini cane, giteye inyuma y'urugo kimaze kuzana udushugwe twinshi tw'ivyamwa dusa n'umuhondo kuruhande hari inzu yubatse y'amabati yera.

Ivyatsi vyinshi cane biri ku gasozi bisa n'umuhondo, hirya yaho hateye ibiti birebire vy'umukaratusi, vy'imisederi nibindi bitandukanye, hejuru hakaba hari igicu gisa neza nkaho ata mvura yaguye.

Ibitoki amateke ivyatsi vyinshi cane biteyemwo hagati muri ako karima hamwe no ku mpande niryo yaho hari inzu nini zubatse zisanzwe zibamwo abantu.

Ishamba rinini cane iteyemwo ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi vyahameze, hirya yaho hakaba hari imisozi ihanamye n'uduti tureture turimwo hagati dufise amashami ari hejuru kandi asa n'urwatsi rutoto.

Umurima munini cane bateyemwo ikaroti hagati bagiye bacamwo utuvo dutoduto twogucishamwo amazi yokuzivomera; hirya yaho hateye ibiti birebire n'amashugwe kuruhande.

Umwana w'umwigeme ariko aramanuka avuye kuvoma, yikoreye ikibido gisa n'umuhondo yambaye agapira gatukura n'ipantaro yirabura kuruhande hari amazu yubatse n'ibiti vyinshi biteyeho.

Umurima w'irengarenga munini cane weze neza kandi uteye igomwe ufise ibara risa n'urwatsi rutoto hagati hateyemwo igiti c'icamwa c'indimu hirya yaho hubatse inzu n'ibiti birebire.

Igiti kire kire giteye kunzira c'amashami magufi magufi amababi yaco asa n' ugwatsi rutoto musi inzu zubakishijwe n' amatafari y' ivyondo n' amabati atukura hamwe n' ayera.

Umusenyi mwinshi cane basutse mw'ibarabara ryivu riri hagati mu mihana abantu basanzwe babamwo hirya yaho hari umuntu, ariko ararengana ku ruhande ibiti vyinshi biteyemwo hamwe n'inzu abantu b'abamwo.

Ishamba ryinshi cane ryamezemwo ivyatsi hagati, n'udushurwe dufis'ibara ryera twamezeko hejuru bimwe bifis'ibara rigomba gusa n'umuhondo ibindi bigasha n'urwatsi rutoto.

Umurima muninini cane uteye igomwe kandi weze neza, uteyemwo igiterwa c'ikaroti hejuru usa n'urwatsi rutoto. Kuruhande hari ibiti vyinshi cane birebire n'ibigori biteyeho.

Ibiterwa vy'ubwoko butandukanye, ibitoki, intengwa, isoya, inkore hamwe n'ibindi. Biteye imbere y'inzu yubakishijwe amatafari y'ivyondo hamwe n'amabati, kuruhande hari inzira.

Umukenyezi afise abana babiri umwe amuhetse ku mugongo, uwundi aritambukira ateruye udupfuko tubiri turimwo ibintu, na we ikoreye itundi tuntu ku mutwe, bariko baca mu nzira iteyemuwo ku mpande 'ibitoki.

Ingagari n'igitegwa c'umuti abantu benshi bakunda gutera mu ngo zabo kiravura ingwara zitandukanye uruhu canke mumubiri indani ugasanga ugize amagara meza iyo ugifise.

Igiti kinini kiri hagati mumurima gisa nurwatsi rutoto gifise udushugwe twinshi twibara ryera kuruhande hari ibigori vyumye baciye, basoromye n'ibiti vyinshi biteye kuruhande .

Inzira abantu bacamwo, kuruhande hateye ibiti bitandukanye harimwo n'imikaratusi hirya yaho hari inzu yubatse isize amarangi asa n'urwatsi rutoto.

Umurima wirengarenga weze neza ,zisa nurwatsi rutoto bagabuye wo ibicebice hirya yaho hateye ibitoke vyinshi cane hakurya yaho ibigori vyumye bimaze kwera.

Abakenyezi bamabaye ibitenge bahetse abana babo ku mugongo, bafise amasuka mu ntoki ,bavuye mu mirima kurima ,bariko barataha ,bikoreye imifuko irimwo ivyo basoromye.

Irengarenga namateke ubishizemwo umwitwarariko ukwiye ukabigirira umurima mutoya murugo rwawe ukaza urosoromera bikebike uja guteka murabaho neza numuryango wawe Kandi mwitunganije .

Mu ntara ya Muramvya baritwararitse cane mu kwijukira gutera ibiti vy´umukaratusi kuko basanze ari ingira kamaro ku magara yacu kanatsinda irakiza ingwara nyishi nk´ibicurane.

Imirima yomukwezi kwakabiri usanga isa neza itotaye kubera yuko imvura irarwa kubwinshi kandi igashikira isi neza, ibitoki ibiharage N’ibigori navyo bikagira umwibu mwiza.

Abakenyezi babiri bahagaze mu rugo bariko bakora ibikorwa vyabo umwe yambaye agashati karimwo imirongo n'igitenge cirabura uyundi afashe umufuko yambaye agashati n'ijipo irimwo imirongo.

Amashurwe abiri asa n'umuhondo uhishiye cane gose munsi hakagira ibiti n'amababi bisa n'urwatsi rutoto hamwe n'icamwa cavyo ku ruhande bakataguyemwo udupande.

Umukenyezi yambaye igitenge n'agapira n'isuka mu maboko, ari musi y'umusozi mu murima munini cane uteyemwo igiterwa c'imbogaboga citwa umutabitabi kikaba gifise ibara risa n'ugwatsi rutoto.

Intore zeze neza kandi nziza cane ziteye igomwe basoromye mu murima zifise n'amabara atandukanye izera izisa n'umuhondo hamwe n'utundi tuntu duteretse kuruhande.

Abakenyezi batatu, bafise n'ibikoresho mu maboko bariko baravomera uturima turi hejuru ku gasozi karekare baciyemwo ibicebice biboneka ko hateyemwo icayi.

Igiterwa c’isombe giteye imbere y’inzu isize amarangi yirabura, munsi hateyemwo amashurwe n’ivyatsi. Hirya yaho hari iyindi mihana abantu babamwo isize amarangi y’era.

Ishamba rinini cane atanakimwe ririmwo haba umuntu canke ibikoko, nta n'igiterwa giteyemwo, kuruhande hari ibiti vyinshi birebire birimwo ivyatsi bitoto.

Umukenyezi ari kumwe n’umushingantahe, bafise isuka mu maboko bariko bararima. Hirya yaho hari iyindi misozi mire mire gose n’abantu benshi bariko barakora ico gikorwa nyene bose muri rusange.

Amavoka meshi cane kandi yeze neza maninimanini bayamuye ku giti bayashira mu tuntu tw'ubakiye n'imbaho tugabuye ibicebice akaba afise ibara risa n'urwatsi rutoto.

Imifuko ibiri iteretse hasi ,umwe wuzuyemwo ibintu urafunze , uwundi urimwo dukeya n'ikinga kuruhande rihagazeho, n'abakenyezi bari impande yavyo, hirya yaho hari umurima munini cane n'ishamba.

Abagabo babiri bambaye udufukanwa bariko batera umuti impene igwaye bakaba bari mwiyororero ryazo ryubakishijwe ibiti hasi no hejuru amahema akaba ariyo asakajwe.

Ibiterwa bibiri bimbuye bimeze nk'amateke birebire nka kurya kw’imyumbati inyuma hamezeko utuzi dutoduto indani birera inyuma bikaba bisa n'ivu.

Icamwa civuka gisa neza, kandi gihiye kimwe ntigikase ikindi kirakase ifise urubuto indani gikagira amabara atandukanyi iryo umuhondo irisa ndwatsi i rutoto hamwe nigirabura ku gishishwa inyuma.

Icamwa c'umucungwe ceze neza kandi giteye igomwe. Indani gifise ibara risa n'umuhondo, inyuma ku gishishwa kikagomba gutukura, amababi yaco asa n'urwatsi rutoto kandi kiri ku giti.

Icamwaco i papayi zeze neza ziri ku giti hejuru, kandi ziteye igomwe zifise amabara atandukanye izihiye zisa n'umuhondo izidahiye na zo zitarera zisa n'urwasi rutoto.

Umukenyezi afunze igitambara k'umutwe gisa n'ubururu n'ikoti ifise amabara yera n'ayatukura n'igitenge kirimwo ay'umuhondo n'amashugwe. Ari mu murima w'itomati.

Abakenyezi benshi bari mu murima munini cane, bariko barasoroma ibirayi. Umwe ateruye umwana, uwundi yambaye agapira gasa n'umuhondo n'igitenge kirimwo ubururu. Abandi bari inyuma yiwe barorera, batwenga.

Abagabo barikumwe n'abagore bariko batera igiterwa c'itomati mu dufuko twera, bamwe barunamye abandi bafunga utugozi dufise ibara risa n'umuhondo hejuru ku vyuma.

Abashingantahe barikumwe nabakenyezi bariko baca mumurima uteyemwo ibigori umwe ariko arasunika kwikinga abandi bikoreye kumutwe imivyaro yabo bagiye gutera mumurima.

Umugore n'umugabo bari ahantu hanini hagutse kandi hubakishije ivyuma birebire, bambaye umwambaro wera bafise ibintu mu maboko bagenda barateragira k'umurongo bisa n'urwatsi rutoto.

Abagabo batatu barikumwe n'umukenyezi umwe bafise amasuka atatu bariko bararima baca n'amabango bateragiramw'imbuto zabo, ku ruhande har'inzu isakajwe n'amategura hamwe n'imisozi inyuma yabo.

Muntara y'abubanza barijukira cane cane kurima icamwa ca mabungo. Abana, abakuze baragifungura kandi kurugero rushimishije baranayashora no mw’isoko bikabazanira amafaranga meshi .

Itomate zine ziri kugashami kayo baciye mumurima zisa neza zireze Kandi ziteye igomwe ,inyuma zirahishiye cane zifise Ibara ritukura utubabi twayo rusa n'urwatsi rutoto

Amatunda yeze neza ari kugiti cayo arahiye afise ibara ritukura n'uturongo duciyemwo hagati yirabura kurahande hari nayandi atarasha neza ayandi asa n'urwatsi rutoto.

Abagabo benshi bambaye amakoti n'ibirato birebire bifise ibara risa n'urwatsi rutoto, barikumwe n'abagore mw'isoko badandarizamwo ibitungwa, hama n'impene zikaba zifise amabara atandukanye, ayera n'ayasa n'ivu.

Abashingantahe benshi birikumwe n'abakenyezi bari mu murima hagati, bafise mu maboko imivyaro y'ibiterawa bitandukanye iri mutumwanya twirabura inyuma yaho har'umurima w'ibitoki vyinshi hamwe n'ibiti birebire.

Ibigori vyo mu kwezi kwa kabiri biba vyeze bisa neza eka biba biteye igomwe kubera yuko muri ico gihe imvura iragwa cane ku rugero rushimishije abantu bakaronka umwimbu ukwiye.

Isoko nini cane yagutse rwose bacuruzamwo ibidandazwa bitandukanye: itomati, intore, ikaroti, imandarine, imicungwe, imihwi, indimu hamwe n'ibindi vyinshi.

Abakenyezi babiri bahagaze mu murima w'igiterwa c'icayi bariko barasoroma bashira inyuma mu bitunga baheze ku mugongo bijishije gikaba gisa n'urwatsi rutoto hirya yaho hari ibiti vyinshi cane biteyeho.

Ikaroti nyinshi zeze neza basomye mu murima zitekeye mwigunira rizibijwe ku mpande n'imigano bakataguyemwo ibice bice hejuru zifise ibara risa nurwatsi rutoto ku mpande zigomba gutukura.

Umukenyezi yambaye ibirato vyera vy'ingamiya n'igitenge kirimwo amabara y'umuhondo n'ubururu afunze igitambara k'umutwe afise umupira w'amazi ariko aravomera umurima y'arimye n'ibiti biteyemo hagati.

Impene ihagaze mw'iraro ryayo ryubakishijwe ibiti birebire gose kandi hagutse, ifise amabara atandukanye yera n'ayirabura, iparati k'ugutwi isa n'umuhondo.

Umukenyezi ari hagati mu murima munini w'igiterwa c'icayi, yambaye agapira karimwo amabara asa n'umuhondo n'ayirabura n'agashashe munda, ahetse igitunga kijishije ku mugongo, ariko arasoroma.

Abakenyezi babiri barikumwe n'umushingantahe umwe n'umwana bari mu murima hagati bariko barasoroma igiterwa c'umuceri, bashashe imifuko hasi baza barasukako n'iyindi batemaguye.

Umurima munini cane urimwo abantu hagati bawuhagazemwo n'ibiti bishinzemwo bimeze nk'imbaho, hirya yaho hari ikigega c'amazi kinini gose gifise ibara ry'irabura.

Ibigori vyinshi cane vyeze neza basoromye mu murima bitonoye atamashishwa ariko, biteye igomwe birumye bavyanikiye kukazuba n'ukuboko k'umuntu ariko abikoramwo.

Igiterwa c'igitoki bateye mumurima ceze neza kigeze gusoromwa bashigikije urwego kuruhande hari akazu kubakishije n'ibiti n'ivyondo hamwe n'abati hirya hari umurima w'ibigori.

Umusore yambaye inkofero isa n'urwatsi rutoto, ari mukazu kubakishijwe imbaho n'ibiti hejuru, ariko akoresha imashine isanzwe ikata ivyatsi bibisi, iruhande yiwe hari n'inka basanzwe batunze.

Umukenyezi afunze igitambara cera ku mutwe n'agapira k'imirongo, igitenge c'amabara. Ahagaze mu murima hagati munini w'igiterwa c'ibiharage, imisoma yaramaze gukura, ifise ibara risa n'urwatsi rutoto.

Ibigori bisa neza kandi vyeze neza basoromye, bimwe biratonoye basigazako ibishishwa, ibindi ntibitonoye, bifise ibara ryera n'iryumuhondo, bikaba biri mu kantu kajishije kagatunga.

Abagabo batanu bari mu murima w'igiterwa c'icayi, bahetse k'umugongo ibitunga binini binini bijishije bariko barasoroma bashiramwo iceze kandi kikaba gisa n'urwatsi rutoto.

Umugabo yambaye inkofero y'ibararyirabura n'ishati y'amabara yera avangavanze ahagaze hagati mu murima w'ibiterwa vy'ibigori, ariko arawitegereza ukwuntu uteyigomwe utotahaye.

Ivoka zine zisa neza kandi ziteye igomwe izifise ibara isa n'urwatsi rutoto inyuma, iyindi baciyemwo igipande igasa n'umuhondo indani hamwe n'ikibuto gisa n'ivu.

Umwana w'umusore yambaye agapira gatukura n'ipantaro yicaye mw'isoko. Ariko aradandaza ivyamwa vy'ubwoko butandukanye: imyembe, amahera, imicungwe, imandarina, hamwe n'ibindi vyinshi butandukanye.

Ibiraya vyo mu ntara yo mw’ijenda barabitera bikera mu kiringo gito cane kuko biba vyaronse umwavu n’invura bikwiye vyongeye bifise akanovera ka vyo vyisangije na cane cane iyo ubitekanye n’ibiharage.

Nahimana na Nduwayo bambaye udupira dusa n'icatsi kibisi, inkofero kw'izosi , bahagaze mu murima munini cane w'ipampa, bariko bararaba umwimbu wabo uko wagenze, ko bavyitwararitse bihagije.

Ibitunguru vy'amababi vyeze neza basoromye mumurima biteretse hejuru kukayungiro bifise amabara abiri hejuru; bisa n'urwatsi rutoto hasi birera bikaba bifungishijwe n'akagozi gatukura.

Abashingantahe, abapfasoni barikumwe n'imisore n'inkumi bafise imivyaro y'igitegwa c'ivoka bagiye gutera mu murima kanatsinda n'icamwa abantu bakunda kwihereza kandi ari ngirakamaro ku magara yacu.

Inka ya bigeni ninziza cane iravyibushe ntikunda kugodokana nizindi bayiragira ukwayonyene ahari ivayatsi bitotahaye, ikarisha igahaga maze ikiyicarira ahantu canke ikaryama kugasozi ikiyotera akazuba.

Amavoka ni icamwa abantu bakunda kwihereza kandi gifise akamaro ku magara yacu vyongeye ni igiterwa batera muntara zose kandi kikamera kikazana umwimbu mwiza cane.

Impene y'isuguru ihagaye mw'ishamba rinini cane ifise amabara atandukanye niyo kwa butoyi mugitondo kare izindukana n'izindi bikajana kurisha ariko hageze gutaha zikayisiga inyuma.

Nkurunziza numwana wumusore akiri muto atunze impene nyinshi akunda kuzinduka mugitondo aja kuziragira akaziguma impande, ariko kandi harimwo imwe yarwaye bariko baratera umuti kwizosi kugirango ikire.

Muntara ya cankozo mukwezi kwa gatatu no mukwa kane bararima imyumbati ku bwinshi cane kandi bakaronka umwimbo uhagije kuko baravyitwararika bakabishiramwo umwete uhagije.

Umugore yambaye igitambara ku mutwe gitukura; n'agapira karimwo amabara atukura n'ayera; igitenge gisa n'ugwatsi rutoto. Ariko yanikira imyumbati itonoye ku zuba, ku ruhande hari abagabo babiri bafise n'amakinga.

Diyomedi yagabiye impene umuhungu wiwe Kariwabo, kubera yuko amugamburukira mu dukorwa tumwe tumwe two muhira canke mukuja kuragira impene ziwe, bigatuma agira umwete mwinshi wo gukunda umwana wiwe.

Abakenyezi batanu bambaye ibitambara kumutwe ,bambaye amakoti maremare yirabura n'amajipo, bafise imifuko muntoki ,bahagaze mwibarabara ry'ikaburimbo ,hakurya yaho hateye ibiti vyinshi birebire.

Ibiraya vyinshi cane kandi vyeze neza bisa nk'ibigomba gutukura, bisutse mukantu k'ubakiye mw'imbaho, biri mwisoko nini cane kandi yagutse isize amabara yera n'ayirabura.

Tereza n'umufasoni yambaye igitambara gitukura kumutwe, impuzu zisa n'ubururu, n'igitunga kumugongo, yarijukiye kurima icayi ko bitunze umuryango wiwe, bikawubeshaho ugasanga arabishora bikamuzanira amafaranga menshi.

Umukenyezi wa Tito yambaye igitambara ku mutwe n'isuka mu maboko ariko ararima, kanatsinda aravyitwararika akabishiramwo umwete, akunda gutaha amasaha yo ku mugoroba izuba ryarenze.

Umugabo ariko asunika ikinga ryiwe mw’ibarabara ry’ibivu ata kaburimbo rigira ,ririko ibitoke vyinshi kandi vyeze neza, yambaye agapira kirabura n’ikabutura isa n’urwatsi rutoto.

Umugabo yambaye ishati yera y'amaboko maremare n'ipantaro yirabura, yimbuye itomati zeze neza kandi zihiye cane ariko azisuka mu mifuko yera akoresheje agatunga kajishije.

Abagabo nabagore barikumwe nabasirikare, bajejwe umutekano wigihugu bafise amasuka bariko bararima abandi bari hejuru yabo bariko bararaba uko babikorana umwete wabo mwiza .

Bamire akunda kirima cane cane imbuto zibiraya, akabitera mukwezi kwambere, araronka umusaruro mwinshi kandi ukwiye, kubera yuko imvura iba iriko iragwa mugihe cayo.

Umukenyezi afunze igitambara ku mutwe cirabura n'agapira karimwo amabara atukura n'igitenge kirimwo amabara asa n'ivu afise isuka ariko ararima mu murima, ahandi aca amabango yo guteramwo ibigori.

Abashingantahe benshi barikumwe nabakenyezi bari mumurima wumuceri basoroma bajana mumashini nayo igakatagura igakuramwo ibikenewe ,igakurako ivyatsi ibisigaye bikaja kuruhande .

Umuryango wa elisabiti warijukiye gutera igitegwa c'amabungo, kubera yuko hageze gusarura aronka umwimbu mwiza kandi mwinshi aravyitwararika kanatsinda agashiramwo umwete mwinshi mu gihe aba ariko ararima.

Umugabo yambaye impuzu ifise ibara ry'ubururu hose ari mumurima hagati weze neza, ariko araca ibigori kuruhande rwiwe hahagaze umugabo yambaye agapira karimwo amabara yera n'ayirabura.

Ibiraya biri mumurima wa Poro bifise ibara ritukura biboneka yuko umwimbu utagenze neza waje ari mukeya Kandi imvura itaguye kurugero ruhagije ngo bavyishimire.

Amateke n'imyumbati vyeze neza basoromye basuka ahantu vyongeye n'ibitegwa umuntu arima akarindira igihe kirekire cane gose kugirango azobone umwimbu wavyo canke umusaruro mwishi cane

Agatunga karekare bajishije basanzwe basoromera mwo ibiterwa bitandukanye icayi, ibijumbu, ibigori n'ibindi vyinshi bitandukanye inyuma karirabura aho bagasize amase.

Ibigori vyinshi cane vyeza neza basoromye mu murima bavyanikira ahantu hejuru mu nzu yubakishijwe ibiti n'amabati asize irangi ritukura hejuru akaba asakaye ku mpande ata kintu gihari.

Igiterwa c'igihoke ceze neza kandi giteye igomwe indani gisa n'umuhondo uhishiye cane inyuma udahishiye utubabi twato tugasa n'urwatsi rutoto.

Umurima w'ibigori vyeze neza kandi vyishi cane biteye igomwe hirya yaho hari ibiti vyishi n'imihana abantu babamwo n'amazi atemba meshi umengo n'ikiyaga.

Umurima w'amasaka munini cane umaze kwera neza akaba asa n'ivu ayandi atukura hirya yaho hari imisozi miremire iteyeko ibiti vyinshi kandi bisa n'ugwatsi rutoto.

Ibiyoba vyinshi cane vyeze neza basoromye mu murima kandi biteye igomwe biratonoye ntabishishwa biriko barabikaranze bashiramwo umunyu bikaba bifise ibara ritukura.

Intete zigitegwa cisoya basoromye mu murima nziza cane kandi nini nini zifise ibara risa numuhondo ahandi zigomba gusa nivu canke kwera zikaba bazisutse ahantu hasa neza.

Intete nyinshi cane z'ubushaza bwumye kandi butonoye busa neza bweze banikiye ahantu basoromye mu murima, bufise ibara risa n'umuhondo.

Imifuko myinshi cane yera yuzuyemwo ivyo bahinguye mu mahinguriro canke vyimburwa bimbuye imwe irafunze iyindi ntifunze hiryo yaho hari inzu zubatse n'imisozi miremire.

Ibe se nintoya isandwatsi rutoto irimwo ibiyoba vyinshi bariko barasoroma mu murima bashiramwo ibindi biri ku ruhande hakaba hariko haragwa n'imvura.

Umugabo yambaye inkofero ku mutwe agapira gasa n'urwatsi rutoto hamwe n'i panaro, ariko arasoroma ahagaze mu murima bimwe yabitekeye mu gafu ku gatoyi kagomba kugira ibara gera.

Umukenyezi yambaye agapira gasa n'umuhondo n'igitenge kirimo amabara afukamye mu biharage basorumye mu murima banikiye, kandi bitonoye n'ibe seni irimo ivyo biterwa.

Abakobwa babiri bari mu murima w'ibiyoba bariko barasoroma ivyeze bashira mukintu baje bazanye umwe yambaye ipantaro igomba gutukura ,uwundi afunz'igitenge mu mutwe.

Imbuto z'ubushaza nyinshi cane zitandukanye amabara zimwe zisa n'umuhondo zikagira udushurwe hejuru turiko turamera, izindi zigasa n'ivu kandi zirumye cane.

Inzu nini cane yubakishijwe ivyuma, amabati asize irangi ritukura, indani harimwo ibigori bimbuye vyinshi bamanitse hejuru ku biti kugira ngo bizokume izuba ribiceko.

Imbuto z'ibiharage ziteye hejuru mw'ivu isa n'iryirabura zifise ibara risa nk'urwatsi rutoto zikaba zitanguye kuzana amashugwe hejuru yazo hamwe n'ibiharage ku mpande.

Ibigori vyinshi cane vyeze neza kandi vyumye basoromye mu murima ,bitonoye , bavyanikiye ahantu ku kazuba ngo bimere neza bifise ibara risa n’umuhondo inyuma ku ntete zavyo.

Isoko badandarizamwo infungurwa abantu basanzwe bafungura ;intete z'ibigori, ibiyoba, umuceri n'ibiharage n'utuntu tw'udukombe dusa n'umuhondo bapimiramwo.

Umushingantahe arikumwe n'umukenyezi bafise intaro mu ntoki, bariko baragosora umuceri, umwe wanikiye hasi, uwundi bawusutse muma gunira menshi ateretse kuruhande kandi manini manini yera.

Inzuzi nyinshi cane zifise amabara atandukanye, yera ku mpande n'ayirabura imbere, bazisutse mu mufuko munini cane wagutse kandi ujishije mu buhinga bwa kera.

Imbuto z'inzuzi nyinshi cane, ziri mu kantu kameze nk'agasahani, izindi ziri hasi zakorotse. Zifise amabara atandukanye, ayera ku mpande, ayirabura imbere, zikaba arizo gutera mu murima.

Ibiharage bibisi bitonoye kandi vyeze neza, bisutse mw'isahani y’icuma no mugikopo, ibindi mw'ihema, bifise ibara ritukura hamwe n’iryera n’iryirabura.

Umukenyezi afunze igitambara ku mutwe gifis'ibara risa n'umuhondo n'agapira gatukura n'igitenge ari hagati mu murima munini cane uteyemwo ibiterwa vy'ibijumbu ariko araraba umwimbu wiwe uko umeze.

Umukenyezi yambaye igitambara kumutwe kigomba gutukura ari mumurima munini cane uteyemwo amasaka ariko arayaca amwe afise ibara ryumuhondo ayandi akagira ibara ryera.

Umurima munini w'ibiyoba vyeze neza, hejuru ku mababi bisa n'urwatsi rutoto, ku ruhande hari akavo gaciyeho k'ivyondo vyumye aho imvura yabinyagiye.

Umukenyezi w’umutamakazi akuze yambaye igitambara cirabura ku mutwe , n’igitenge kirimwo amabara asa n’ubururu , afise urutaro mu ntoke ariko aragosora intete z’ibigori.

Intete z'ibiharage zeze neza, mbisi kandi zitonoye ziri mu gasahani gateretse ku rusenge hejuru rwirabura bikaba bifise amabara atandukanye: ryera, ayatukura n'ayavangavanze.

Umurima munini cane w'igitegwa c'ibiyoba barimyemwo bagasigazamwo imirongo hagati hirya yaho hari amazu atandukanye y'ubabatseho n'ibiti birebire bifise ibara ry'ugwatsi rutoto

Amasaka menshi cane yeze neza, basoromye mu murima afise amabara atandukanye:ayirabura, ayatukura, ayasa n'ivu n'utundi dusa n'umuhondo indani.

Imodokari ihagaze mw'ibarabara ry'ibivu irimwo imifuko myinshi cane itekeyemwo ibintu, kandi yera n'abagabo bayihagazeko ku mpande zayo hari ivyatsi vyinshi vy'ubwatsi rutoto biteyeho.

Umurima w'umuceri mwiza kandi munini cane wo kwa Bukuru uteragiye k'umurongo, mumazi menshi ufise ibara risa n'urwatsi rutoto ukaba utarera neza ngo bashobore kuronka umwimbu wayo .

Umurima wa Roza arakunda kuwu rimamwo amasaka cane atakindi gitgewa arinze gushirmwo, vyongeye aramuzanira n'amafaranga menshi bikamutungisha n'umurayngo wiwe bakabaho neza banezerewe mu buzima bumeze neza cane.

Ibiharage vyinshi vyeze neza basoromye babishira mu bitunga ariko kandi hari abaja kubigurisha mu masoko atandukanye canke bakaja kubifungura mu miryango yabo bakabisangira n'ababanyi.

Imifuko myinshi cane ifise amabara atandukanye, ayera, ayasa n'umuhondo ,n'ayandi acafyeko igiterwa c'ikigori arimwihinguriro hagati indani Aho ba sanzwe bahingura.

Ibigori vyinshi cane bimbuye babimanika hejuru cane kubiti barasakara n’amabati hejuru nohasi kumpande basigaza aho umuyaga n’izuba bizoshobora guca kugira vyume neza babikoremo ico bifuza.

Ibiharage bisa neza basoromye vyumye bitonoye, bifise amabara atandukanye:ayatukura, ayasa n'umuhondo n'ayasa n'ivu, bikaba biri mu mufuko.

Ubushaza bu pasaguye bufise ibara ry'umuhondo buri mu gisorori caguye ingese gisa nabi biratera ingwara nyishi cane ku magara yacu kubera yuko isuku riba ryabaye rike ugasanga biriko bizana ingaruka mbi k'ubuzima bwacu.

Korode avuye mumurima wiwe gusoroma ibiharage yabishize kwikinga ,abitahanye murugo kuvyanikirango vyume neza ashobore kuzobigurisha abone amafranga atunga umuryango wiwe n’abana biwe .

Igiterwa c'igihoke banikiye cumye kandi vyongeye gifise akamaro kanini k'ubantu kuko baragitwara mumahinguriro baka gihunguramwo amavuta abantu barya ,ayo kwisiga gitunze n'imiryango myishi itandukanye

Iyo wabeye ibiharage bitangura kuzana amashurwe hejuru n'imizi musi hari igihe vyanka kwera kubera y'uko bitarose imvura ikwiye muri ico gihe n'umwimbu ukaza utameze neza ngo ukwire nkuko vyaba bitegekanyijwe.

Igiharage iyo catewe neza mw'isi nziza umwavu mwinshi ukwiye iyo kimaze kuzana amashurwe kiramera kikagwira kandi kikazana ivyimburwa vyiza abantu bakagifungura.

Umugore wabamire ari murugo yambaye agashati k'igitenge n'ijipo yirabura, yicaye kugatebe afise urutaro ariko aragosora ibiharage kugirango ateke abana baze kuva ku mashuli vyahiye.

Umurima w'igiterwa c'inkore usa neza kandi hageze ko bawusoroma. Ufise amabara atandukanye, iry'umuhondo izindi zimaze kuma zikagira ibara risa n'ivu.

Ibigori vyeze neza kandi vyishi cane basoromye babishira ahantu ku k'azuba baravyanikira bikaba arivyo mu kwezi kw'icenda arivyo nyene bazosubira bagakuramwo imbuto zo gutera mu murima.

Bayaga arikumwe na mama wiwe mumurima gusoroma ivyema, kugira ngo ashobore kubigurisha azoronke amafaranga yokugura ibikoresho vyo kw'ishure azotangurana umwaka w'icenda agiye kwiga.

Ibiharage vyeze neza basoromye mu murima babimanika hejuru kubiti bisanzwe bisakarishije inzu. Ku ruhande hari inyubako isakajwe ubuhinga bw'amategura

Ingano zeze neza basoromye, basuka hasi banikira kuzuba kugira ngo zume neza, bashobore kuzikoramwo ifu yo gucumbamwo ubugari canke yo gukoramwo inzoga abantu bashobora kunywa.

Inkoko nyishi cane ziri ahantu hubakishijwe amanati n'utuyungiro tw'ivyuma n'inkoko kazi n'isaki zitandukanye n'amabara izera, izirabura, izitukura n'izisa n'ivu.

Uduswi twishi dutoya tutarakura turi mwiyororero ryatwo tumwe turiko turarya ivyo kurya bisanzwe aho dusanzwe twaragenewe kurira akandi gahagaze hejuru kumugundo w'ivyatsi ubohehejwe nakagozi kirabura

Umuganga avura ibitungwa yambaye agafukamunwa gasa n' ubururu n' itaburiya yera afise urushinge rure rure cane rurimwo umuti usa n' ubururu ariko aravura inka igwaye ayitera umuti.

Inkokokazi zitandatu zikuze, kandi zimaze gutamagi ziriko zitoragura hasi ivyo kurya vyazo zikaba zifise amabara atandukanye ayera ayirabura nasa n'ivu.

Umugabo y'ambaye umwambaro w'aborozi n'ibirato vy'ingamiya birebire vyirabura, afashe ingurube mu mabere yayo, kuruhande hari akazu kubakishijwe n'imbaho kabamwo ivyo bitungwa.

Inka zibiri zirabura ziriko zirarisha ivyatsi zir'imbere y'amararo yubakishijwe imbaho n'amabati afise urwatsi rutoto ,hepfo yazo hicaye umwungere ariko araziragira.

Utwana tubiri tw'udukobwa twambaye impuzu zirabura, turi hagati y'imyaka itanu n'indwi turiko turaragira impene nyinshi cane mw'ibarabara ry'ibivu. Ku mpande hari ishamba ryinshi riteyemwo ibiti birebire.

Umukenyezi ari kumwe n'umushingantahe wiwe inyuma yabo hari igitoki giteyeho imbere impene ihagaze iriko irarisha ku ruhande iraro ririmwo inka ryubakishijwe amabati n'ibiti binini n'imbaho.

Ingurube boroye ziryamye hasi mu nzu zayo bazubakiye , zubakishijwe n’imbaho ziduga hejuru zifise n’amabara atandukanye hejuru ku mugongo ayirabura ayandi asa n’ayatukura.

Ingurube nyinshi ziri aho basanze bazororeye, zimwe ziriko zirarya ivyo bazihaye izindi ziryamye mu mayezi yazo. Hubakishijwe imbaho n'ibiti n'amatafari ahiye.

Umuganga ajejwe kuvura ibiturwa birwaye, yambaye agapfukamunwa k'ibara ryirabura, afise urushinge mu maboko rurimwo umuti ariko aratera impene ku izosi, n'uwundi ayifashe.

Umukenyezi yambaye agapira kirabura afunze n'igitambara ku mutwe ariko aratwenga, ku ruhande hari ingurube ihagaze hejuru mu biti y'inzu isanzwe iraramwo aho bazubakiye.

Umukenyezi w'umwete kandi w'umworozi y'ubakiye ingurube ziwe ahantu heza zishobora kurara kandi akazitwararika mu kuzironderera ivyo zifungura canke mu kuzivuza iyo zigwaye.

Inka zo kwa Bamire ni nyinshi cane kandi nziza, zifise amahembe maremare meza n'amabara menshi atandukanye yera, ayasa n'ivu. Akaba ata mwungere zigira aziragira minsi yose.

Agakwavu k,ibara rimwe kandi ryera gusa kari munzu yako yubakishijwe ibiti n,utuyungiro tw,icuma hasi hashashe ibibunga vy,ibitoki n,ivyatsi bisa nurwatsi rutoto.

Inka yo mubwoko bw'ikizungu ,ntimeze nkizindi kuko irarisha cane ,canke bakayahirira ivyatsi vyinshi ikarya igahaga kubera yuko kumunsi barayikama igatanga amata menshi hamwe no kumugoroba .

Udukwavu tune turi munzu yatwo aho basanzwe batwororera ntarindi bara rivanze kurusato rwagwo atari iryera gusa kandi tukaba dufise amaso atukura.

Umushingantahe Birigimana ari murugo gwiwe yambaye agapira gasa n'umuhondo n'ikabutura yirabura n'umworozi atunze udukwavu twinshi yaratwubakiye avuye kutwahirira, agira aduhereze ivyo yatuzaniye.

Umuganga afise urushinge rurimwo umuti rusa n'umuhondo akaba ariko atera igitungwa kirwaye ku mugongo, gifise amabara atandukanye, ayera n'ayirabura.

Inzovu nini cane iri mw’ishamba hagati iriko iragenda, n’umugabo afashe amahembe yayo ariko arenena. Yambaye ishati irimwo amabara hamwe n’ipantaro yirabura.

Utunyoni tubiri duhagaze hejuru ku mashami y'igiti dufise amabara menshi atandukanye n'umurizomuremure ayirabura aya sa n'ubururu hamwe n'ayagomba gutukura.

Akanyoni gahagaze hejuru ku cari cubakiye kw'ishami ry'igiti , gafise amabara menshi atandukanye , ayirabura, ayasa n'umuhondo , ayatukura ku maso hamwe n'ayasa n'ivu.

Ikinyoni kinini cane kimeze nk'agaca kiriko kiraguruka hejuru mu kirere, gifise amababa maremare cane arimwo amabara yirabura n'ayera, kikagira n'umunwa wigonze.

Agakwavu ko mw'ishamba kariko kariruka cane gose muvyatsi bisa n'urwatsi rutoto, gafise amabara atandukanye kandi menshi, ayera, ayirabura, ayasa n'umuhondo, hamwe n'ivu.

Agakoko kameze nk'inyoni gafise amabara atandukanye n'amaguru maremare gahagaze hagati mu murima w'umuceri hirya yaho hateye ibitoki amapapayi hamwe n'ibigori.

Imisambi itatu ihagaze hagati m'umazi n'ivyatsi vyamezemo, ifise amabara atandukanye ayera, ayirabura, hamwe n'ayatakura. N'imishatsi kumutwe isa n'umuhondo.

Inkende ikuze cane yo mw'ishamba ifise ubwoya bwinshi ku mubiri wayo umengo n'amahwa ifise ibara risa n'umuhondo ikagira n'amaso atukura n'izuru n'umunwa. .

Umuserebanyi ufise amabara yera, asa n'ivu n'urwatsi rutoto. Kenshi na kenshi ukunda kwibera mu mashamba manini manini kandi ufata udukoko duto duto nk'isazi, imibu hamwe n'utundi dutandukanye.

Igihuna gihagaze hejuru ku giti cumye kitagirako amashami, gifise amabara atandukanye avangavanze ayera n'ayirabura kikagira umunwa utukura n'amaso yirabura cane gose.

Akanuma k'intungano gahagaze hasi, gafise amabara atandukanye ku mutwe ayera n'ayirabura, ayasa n'urwatsi rutoto kw'izosi hamwe no ku mababa, ayaciwemwo uturongo twirabura.

Intare y'ingore :n'igikoko co mwishamba ,gikaze gose kandi kiryana cane, kirazi kwiruka, ibindi bikoko birayitinya usanga aho ibaye atagikoko nakimwe kiyegera ngo bibane naco.

Agakoko kameze nk'inkware gahagaze hejuru ku mashami ku Igiti gafise amabara abiri iryera n'iryirabura, amaguru maremare atukura, umunwa wigonze munini cane.

Igikoko co mw’ishamba Kimeze nk’ingurube, gifise ubwoya bukeya ku mubiri kikagira n’amahembe ane, abiri maremare ayandi magufi n’umunwa munini n’ibintu bivyimvye musi y’amaso.

Inkanga irikumwe nuduswi twayo twinshi igenda iratoragura hasi ivyo irya, imeze nki nkoko. Abantu barayifungura cane, kanatsinda igira ni nyama ziryoshe, hari naba zorora bakazigurisha.

Utunyoni indwi dutatu turiko turagurukira hejuru , mukirere tune natwo duhagaze hejuru kumugozi wicuma dufise amabara atandukanye, ayera nayirabura.

Ingeregere zibiri zihagaze mw’ishamba rinini hagati imwe ifise amahembe araba inyuma avunaguye zikagira n’amabara atandukanye asa nivu ayandi yirabura .

Utunyoni tubiri duhagaze hejuru kumugozi dufise umurizo muremure gose tukagira namabara menshi atandukanye ayera munda , ayirabura kumutwe no kwizosi ayatukura kumunwa.

Uruvoruvo ruhagaze hejuru kwibuye rufise amabara atandukanye, k'umutwe risa n'umuhondo, iryirabura n'ubururu kubindi bihimba. Kikaba ari igikoko gisanzwe cibera mwishamba kandi kiryana.

Inyoni ihagaze hejuru ku giti ifise umunwa muremure n'utuguru dutoya, ikagira ibara risa n'ivu kenshi usanga ryibera mu mashamba manini manini ari kure y'abantu aho bashobora kuzihiga.

Akanyoni gafise amabara avanze atandukanye asa numuhondo ayandi yirabura , kariko kubaka icari civyatsi gisa nurwatsi rutoto kumashami yigiti kandi hejuru.

Udukwavu two mwishamba kera bahigi barakunda kuduhiga , bakaja kuturya , vyongeye ntitworoshe gufata ,turanyaruka cane tukiruka gose , hari nutwimba mwivu ugasanga niyo twibera ariyo duhungira, kenshi na kenshi.

Akanyoni gahagaze hejuru kugiti k'umunwa muremure cane kandi wigonze, gafise amabara yera nayirabura n'ubururu. Kenshi na kenshi kibera mu mashamba manini manini muzogasanga hariho hose.

Ingwe irikumwe n'akana kayo mw'ishamba rinini hagati biriko biratembera birondera ico bifungura vyongeye n'igikoko gikaze gitinyitse kandi kiryana cane abantu batinya no kwegera aho kiri.